Kany tye ka neno taun madit ma olo tye i kin pinye ka i neno bar bar bene tye gedo tye gorofa pole mukene tye ma pud peya gutum

Tye ki bim, bim mubuto mot omako gin acama mo tye icinge nyig yen mo kun en tye mubuto mot obuto calo gin mo ma en tye ka paro par kodi lee ma kiti eni tye

Kanye atye neno iye cing makiruko i ye roc ki dong omako gin mogo gin mogo lapim ki dong omako cal nyenye daktari ne en tye kene.